Haan oo ku jirto dad fara badan

Hal jijn oo tala mel banan ah jinta wax kudhegan shilin jinta midabkedu waa dahbi

Stadium kulmis waxa isugu imaaday dad fara badan qaar way fadhiyaan qaarna way taaganyihiin garoonkana waxa ku jiro labo koox dharkey wataan mid waa caddaan midna waa buluug

Hal remote iyo dhalada fiilada la gelinayo waaye iyo xarig jaajar oo mobeelada yaryarka ah iyo waraaqad cad

Waxaa ii muuqda diiza ku qoran kalzoon pizza petrol dhiga waa guduud piisaha kalarkiisa waa jaallo

Hal mashiin oo lagu kululeeyo wax walbo waalagu kululesan karaa sidoo kale meshan shuwaarmada markii lasameeyo burkeedaa loogu tala galay in la sarsaaro in lagu kululeyo waxaa agtiisa yaalo kartoon meshana waa meel banaan

Waa qol midabkiisii hay-addaan reer ayaa ka ifaayo labo albaab ayaa furan dhulka waa mataleyn kartaan ayaa dhulka yaalo wacdaan

Hal sarwaal oo madow ah wxaana qoorta ugu jiro jijin iyo sidoo kale jijin kale gacanta laga shanaayo saaran qoorta korkeeda meesha uu yaalana waa meel banan ah

Meeshan waxaa yaalo caadada yaryar ku jiraan wax ula ula ah waana isla soo saaran yihiin wararka kadooda waa qaxoo gudub madow

Waa qalabka lagu baaro uurka waa laba xabo waa caddaan wasaaran yahay miiska largeysa cadaan yahay